yuniwersitete roso yineemmowete hattono egenno bowirsinni bayicho ikkanna yuniwersitete roso yineemmowete hattono rosaano egenno bowirsi dhe ga'a gobba owaante uuta gede babbaxxi egulinni rose kaentinni owaante uutanno baseeti

gati kaashsho yineemmo wete attono manchi beetti hee'ratege kaentinni loosi'ranno kaashsho ikkanno hatto loosi're kaeentinni itate ikko hasiisa loosire hosiisate gati kaashsho mittu baechinni uwole bayicho sirsate hattono halashshate

yunibersitete roso yineemmoowete attono egenno bowirsi'nanni bayicho ikkanna yuniwersitete roso yineemmoowete attono babbaxxiyo goliinni ronse ka'ni ga'a dagatenna gobbate ikkinanni bayichooti hattono babbaxxiyo danimanni rosiisanno baseeti

maxaaffate mini yineemmo wete maxaaffate mini maxaaffate duuno ikkannamo hattono babbaxxiwa maxaafi duuname hee'ranno bayicho nabbawate injaanno bayicho maxaaffate mini ine woshshineemmo hattono maxaafa babbaxxisi duunante heedhanno bayichooti

sagalete muro yineemmo woyte hattono saga'lineemmo sagale murinse hattono baattote giddonni fushshinannita hiittenne muro sagalete muro ine woshshinee sagalete muro wo'mu danete hattono intahatinna intaakkiti baattoteemma wo'mite heedhannita sagalete muro yineemmo

baatto loosi'renna saada ce'e galtinore yineemmo beete hattono saada ce'e baatto loosidhe galtinore baala baatto loosidhenn saada ce'e gaaltinore yaatenni woshshineenno hattono lameenkariloosse eo afidhannureeti

uumaashsha abbitanno muro yineemmo weyte hattono babbadhite wodani muro ikkitanna loonse fushshineemmotano ikkito hattono haqqunni iimaho fultannotano ikkito hattono aukaato lawimore babbaxxi wodani kaaroote lamoo babbadhitoota woxe eoganbaassinannita moro yinanni

gati kaashsho yineemmowite babbaxxi wodani qaashsho ikkanna hakkunni kaashsho loosatennino ikko babbaxxi wodaniinni loonse itate daraja illinshanniha gati kaashsho yine woshshineemmo gati kaashsho wo'mu daniinni sirsine wo'mu daniweese kalaqa dandiene

maxaaffate mine yinemmowete hattono babbaxxi teo maxaaffa heedhanno bayicho ikkanna hattono nabbaambee egenno fi'nnni bayicho maxaaffate mine yini moshratinimma hattono maxaaffate mineyinemowete egennofi'nnni byicho ikkann nabbaambee egennote bayichofi'nnni baichoti

yunibersitete rosoine mowate hattono hasiisa rosicho afi'ne ka'neentinni ga'a gobbatti ikkito egenno manne fullanni baseyuniwersitete rosoine ka'neentinni woshshineemmo babbaxxe wodanimanni hattono babbaxxi wodanirosaano rosse fultanno baseeti

gorsu loosi hayyo yineemmo weete hattono baattutte giddoo fushshinnino hattono gobba garino wayinni no ikko babbaxxiho garinni gorsu looso loosatte dancha muro murtaho gede dancha hayyunni gorulooooos gorsu loosi hayyo yine woshshine

irshu maashinubba ineemmowete yannaasincho egennonni halamatenni loonsannita ikkitanna irshu maashinubba ineemmowete babbaxxe wodaninni xawisa dandiineemmo irshu maashiinubbattino yannaasincho egennonni horonsi'neemmote

sagalete banke yineemmowete hattono babbaxxiteho bankeeti sagalete banke yineemmowette babbaxxiteho sagale duunni worranni bayichoho ikkanna sagalete baanke yineemmowete hattono babbaxxiteho sagale duunni hattono babbaxxiho manni daye adhe itaho gede assinanni baseeto

ogimmate roso yineemmoowete ogimma afira attono babbaxxeyo looso loosate hattono kalanqe loonsanni looso loosate ugimmate roso rosa hattono ogimmate roso yine woshshineemmo ogimmate roso yineemmowete hattono loonseemmohu babbaxxewo looso loosateeti

womaashsha abbitanno muro yineemmoyite baattote giddonni loonse fushshineemmotano ikkito hattono haqqo yiminnino afi'neemmota ikkito baalanta womaashsha abbitannota muro ymwoshshineemmono babbaxxi wodani murooti

baatto loosi'ratennino ikko saada ceatenni eo afidhannore baatto loosidhenna saada ce'e galtannore yine woshshine hakkuno kalaqamu egennonsanni babbaxxeyo looso loosatenni eo afidhannore baattonna saada ce'e galtannorene

industirete irsha yineemmoote industirete irshi yannaasircho irkonni irkisami hattono yannaasincho tekinoloojinni amadisiisame dhayenoh industirete irsha yaatenni woshshineemmo industirete irshinni babbaxxi wodani irsha hushsha dandiine

gorsu loosi hayyo yineemmo woyite attono gorsu rooso loosate babbaxxitiyu egenno hayyo amanne hattono hasiisa lopho lophate gorsu loosi hayyo hatto hasiisa egennonni ledo amadatiinse ka'ne loosiro woyyaho

dubbu ullatishsha ineemmowete lophote malaateete dubbu latishsha ineemmowete hattono giira gawajjitaho kki gede hasiisaho agarinni daga hasiisa owante afi'ratite ka'entenni dubbu latishsha seekkite agara hasiissanno

onilayinete hidhanna hirate hayyo yineemmo wote hattono hidhatennino ikko hiratenni babbaxitino dani mobayile horonsiratenni babbaxewo dani hayyo hiratena hidhate horo'si'nanni hayyooti.